Lii la ñuy woowe, otto bu weex. Otto bu weex. Mu am rëddë bu weex si diggë bi. Otto bu weex, moo néékë nii.

Lii mooy panelu Jentë, mom ci jentë bi laay jëlee kuraangam walla si jentë bi laay jëlee doolem. Panellu jentë.

Lee moye Peche kujuh kujuh , peche kujuh kujuh bu jegain mu neke nee Peche kujuh kujuh mugkoye oyeh.

Lee lanu oyee deeh , deeh la paske nohme bary wut ba emne gaeche teh tuti wul ba emne dee waw mum lanu oye deeh lee deeh la.

Li kayiti xibarr la, kayiti xibarr buy waneh neh xalèh bu gigeen bi da ambu. Neneh pappam moko tadéé ambal ko.

Ii raaya la, raaya rëwu Saotomi mom mooy taxawal Wala mandargaal rëwu Sãotomi. Su gëëne si bitti, ku ko gis xam ne lii rëwu Saotomi moo ko moom.

Li tabla yebaneh la tabla yebaneh tablo bi nak nyu ko tay moi bena turr korai bi de legenteh si yefi joko ak jokolanteh mu tudo Qcell.

Li palasu jay yi kay lekka buñ tóógu bam pareh.

Lii mandarga la, si mandarga gaa jookalé kaay. Li gënna fës, si mandarga yi mooy, watsap, lii mooy mandarga watsap, biy dembale nit ñi aduna wërngal këp di jookalanté.

Li fataya la. Fataya dafa melni pangket, wayeh horom laye def, bi deng si def yappu si birr. Waaw, fataya, fataya la, waaw.

Li moy mbolo, mbolo mu daggeh di tertu gan.

Li photo jekarr ak jabarr photo seey la jekarr ak jabarr nyu neka ni photo jekarr ak jabarr si sen besi seey.

Li diw la, diw bu ñgu pompu. Dajj Koy pompu ci bopú. Diwi kawar la way dajj kay pompu .Dajj kay pompu ci kawarr walla ci bopú .

Lii mooy pééru dallë takkë. Ñu kooy takkë ñu si ëppu, da ñuy taagat yaram.

Ngi ay nongo daara len nongo dara yu neka si sen bir daara bi nyun sen bir daal jangukai yi nongo dara.

Ki ay ndaw yi tagat yaram ngi tagat yaram ci wureh wala kupeh. Kupeh la am di tagat yaram ngi Koy óyeh wuteh kat.

Li rayeh la, rayeh buy taxawal rew buñ nan Sudan. Rayeh bi mu taxawal rew wu Sudan.

Li ngaha la ngaha ngaha dafa melni cum ndaal bu ndaw nung ko defareh baan baan len ko defareh bu xonxa mogi todu ngaha.

Li mbal la, mbal purr napu jén, mbal guñ firih diko napéé jén.

Lii ay daale la, peeru daale hude, daale hude, moy daale yuge xamne deej ko dafare ay loxo, hude moko defaar, daale derr

Li diw kawarr la, diw kawarr guñ dudèè Rubi, du ndox du pompu wàyi dajj Koy loxati diw ko ci kaw kawarr gi.

Kii ndaw su sanseh , ndawci sol yirèh bu bula def tek wala més ci bópam bi.

Lee heetee la heetee legai bante bunu kuss wala bunu hetee defku borom num ku buge amna leket se degebe amna lu melne kanam wala aye rabb harr wala elephant.

Lee mebal la mebal neet ku gab halam mebal goor gu gab halam waw mebal la.

Li kurr la ak dongu kurr ak dongu, dongu muy kherr yu guduh yu nyull eek kurr muy wachi wachi bu xham ni sufa dugeh dang ngai teene

Kii jigéen buy sëytu waalum wérgu yaram. Jigéen buy sëytu waalum wérgu yaram. Manaam di séét, di xool, fébar ban moo néékë si nit, so kow defee si masin bi, masin bi won la li la.

Ñii ñu ngee taxaw bal bi si waalum kupe, waaw, ñii ñoo taxawal bal bi ci waalum kupe, ci wallu taagat yaram, si kuppe.

Lii ay xale yu goor ak yu jigeen, nyu taxaw, si seen ganaaw am ay nyaax yu waaw, xale yu jigeen ak yu goor taxaw si kanam, nyaax yu waaw

Li ay jumtu waay chosan la gena leket kuuk ak mbaku lak ngaha ak wass waw kuuk letet mbaku jahaa ak wass.

Lii ay otto yoo xam ne, ñiy garde rëw mi ne da ñooy arr rew mi, ñoo ko moom. Ay otto la yoo xam ne, pur garde kaatu rew mi.

Li ay ndaw yu gudo len yoi jogante si walum tagat yaram lu nyui deff mogi todu basketball moi tagat yaram bo nyu oyeh basketball.

Li sabo la sabo sangu sabo pur yaram nyun ko defareh si koi bu jogeh si xoxi taay nyun ko defareh si koi bu jogehsi xoxi taay.

Li laal la laal si birr neeg laal bu yatu andak seetu di andak ay bagass si neeg laal la laal.

Li raya la, raya reewu Mikronisya.

Lii garab la, garab buy rafetal dëkku way, muy toontor. Garab gu toontor, pur rafetal dëkku waay, moo néékë noon. Mooy neekë si bitti our rafetal dëkku waay. Toontur am yi bëri.

Li lenyui oyeh gui garab bu raay gu momm lenyui oyeh gooi maag moom moi am dom mom mo neka booi domam bi momm lenyui oyeh booi garab bi si bopam mogi tuda gooi.

Lii ay xale yu goor ak jigeen, yu rang di nyaan lekk wala nyu leen di jox lekk, moy xale yoogg xamne deej nekk si palasi am ay jafejafe, xaax wala yoyu

Li ay matu way la, matu way yu xam neh ñi nekka ci walum sereh, muy weh wala wééki wala dagg no Koy jafandiko. Boy weh dara walla ngee wééki dara.

Lee aye jegain la yu ote won ndokh wala rootewon ndokh nuga hamne danuy ote ndokh fu suuri dorrkoye mana am aye jegain yu yenu aye sewu ndokh.

Li ay ndaw lenn nyu joganteh si walum ar football wala kupeh li ndaw Gambia la nyu geh def joganteh kupeh ak benen reew.

Lii ay bindë la, bindë di tekki ne, ñee ñoy kureel guy, sëytu janda ak jaay, si jigéen I si Gambiya. Kurel guy liganti ñjanda mi ak ñaay mi, si jigéen i Gambiya.

Lii goor gu watu la, dem pumpu bopam bi kolor bu xonxu si kaw, watt ndongi, bayi digg bi, mu def ko kolor bu xonxu

Li ay golo la, golo yi éék tóóg ci kaw miir bi

Lii la oloof di woowe piccub weej, piccam weej, de naaw te mana eeb lo baari baari bari, mom si jawoji lay naaw, nyu koy owe piccub weej

Li raaye la raaye bi wone ne li mogi jogeh si reew Belgium Belgium raaye bi taxawal reewi Belgium.

Li raya la, raya bi nga xamneh moy taxaw rewo Tonissiya.

Li ap tereh la tereh bo hamneh mogi dox si walum jangale angale ak bati hoot yeni teksi birr waw be tereh angale la .

Li perri daala la peri daala kukeet perr bi perri daala la daali kukeet daali kukeet bu am lu nuu lu weex ak lu sogufi bokii.

Li palasi jaye la lekuh la palasi si jaye aye bagass mom daal boutik la buye jaye aye bagass .

Lii rayaa la, rayaa bu nga xam ne mo taxawal rew mu ñuy owe Sylvania, Sylvania rew la si rewi. Ñoo mom, rayaa bi.

Li nittali ño xam neh daggeh napu jen , ay napu katti jen ñu japu sééni Jen beh pareh ñu lèèn di óyeh ay cibalo.

Li kog la, kogu chosan. Kogu chosanu sai. Nyug ko radi, radi yu rafet, binda si turu ki nga hamneh moko mom mugi sai mom, Madam Jallow. Waaw, li kog la.

Li masin la, masini buy wal ay lajum wala ay bagaasi tóógu.

Li dara la darra boi jangaleh nitti nu nyui tagateh sen yaram wala nu nyui ameh pehem feyu bunn lenn tonyeh waw bene saru tagat yaram la nyui jangaleh nu kay muna fehe ba feyu bunn la tongey.

Li xeetu ngembu la, ngembu lo xam neh dajj Koy defal xalèh yi purr bujj sawee walla ñu dem ganaw kër du lal sèèn yirèh. Li xeetu ngembu la.

Li kuer la, kuer gun, babahe tabah gunu wah, tahhu kaw. Waaw, kuer la, kuer gun tabah muneka tahhu kaw. Waaw, kuer la.

Li jaaru la ay jaaru ay jaaru wees jaaru noppa mo neka nonu jaaru yu hamnex da ndaw wala da yeem si ay noppa.

Li dooh laah , walah karap laah bu melni dooh bohamneh booh mannkeh dara saah yaram walah dooh sisah yaram moom len laal deffal waaw li garap laah dooh , garap buuh duheeh.

Ki hett Kai la, hett si garap, hett bant defko lu ko luga xam neh mom la ko baga def. Ki hettu kat la.

Lee table bu mag ak aye toogu, table bu mag ak aye toogu mu neka nee table ak toogu.

Lii xaalis la, xaalis i Gambi, lii mooy wéccat yi, Gambiya. Bi ci gënna tuuti, muddi, buttut, nga am juroomi buttut, ak juroom fukki buttut, tëëmeri buttut dalasi, wéccat tu Gambi

Lii palaas yu jààyé kaay ndëkë kaay, walla sax réér. Muy jaay pañgket ak ndox bu tangë walla ndox bu séédë.

Ki ap ndaw si jigeen si joganteh la joganteh si ko gena taru wala ku gena muna wah wala ki gena muna dohh dohin bu jekarr waw dey joganteh pull gangeh kan mo gena taru.

Li tablo bung tay netalu president woon bu Gambie moom la netali president bu woon bu Gambie.

Lii tabala, tabal bu gudu ta refet Maasala, ak ay toogu yu baarii bari, tabal bi mingi ab nyaari kolor, bu nyuul ak bu suungusi buki, toogu ay ngi nyuul ay weenj yu weex

Li piru daala la peri daala bu goor daalu odeh moi daala bu hemeneh deng ko defareh deer waw daali odeh la daali goor.

Li piru jaru la. Jaru noppu, am nyu koye woweh long long. Waaw, li piru jaru noppu la. Jaru noppu nyu koye wah long long. Waaw.

Li mandarga la mandarga bu taxawal arr curee gunyui wah telegram momm tam deey doh si walum jokale ak joko waw bi mandargaam telegram la.

Nyee aye goor nu doh se walum karage reew me nu neka de wanee sene wan wan se walum sen meche waw goor nuye doh se walum karage.

Lii mandarga la, mandarga moo xam ne, ñu ñuy woowe ndaw i réw mi, ñoo ko moom, foo ko gis rek, nga xam ne, ndaw i réw mi ñoo ko moom, waaw, mooy seen mandarga.

Ii ap netal la wala ap photo la bu wonex deku waay bu refet wala dalu kai wala nopalu kai palaci nopalu kai bu hamanex bu refet la am ay garabi coco ak ay lampa bu wonex acaman si mogi bulo ba refet.

Li ndaw si jigeen si tog di fehlu ak domam mu am mung tog si lun oyeh toog wala laali etah laal sen basan tog di fehlu moi bambane domam.

Lii ak kayit tu xibaar, kayit ti xibaar bi wane ne dafa am domu borom alal bu ray domu bajanam wala domu nijayam fale sa Bakau

Li tabulu palassih legah gaii laah , tabul mooh hamanteh bul yuh tek guuh si legaye gai was ak togum bash li palass mbohaman teeh pul legaye.

Nyi ndaw wi rewmi nyuy dokh si karani rewmi di aye jigeen nyu neka di waneh sen bopu nyu neka ni di fecheh ak mbektel

Li la wolof di woweh liskolun liskolun bui henyal yaram dang kai pompi si sah yaram pul am het bu nekh wa lee liskolen la.

Lii ab ndaw Goor buy deff waalu jongante, cupé. Ndawu Goor buy waaja wëxxë, kupe bi, neekë si waalu, jongante, taagat yaram.

Li lekka la buñ defarr reh ispakeri, ispakeri nak fariñ lanko defarr reh, nga tóógu jén buñ wal defal ko sóós tek ko ci kawam.